Paɣaba ni dabba bi wuɣila bi nuhi zuɣusaa n yoihira ka bi shɛba gbubi anfooni ka Pita Obi bɛ di zuɣu ni o paati flaki ka LP pa di zuɣu shɛba gbubi la foon nima ka so mi gbubi sua ka shɛba wuɣi bi baaji nima zuɣusaa.

Gungoŋ ŋmɛribi n ʒiya paɣa maa yɛla kɛntɛ ka shab yɛ gaana fulak ban bɛ nyaangi maa shab yɛla bin ŋmaa bin ŋmɛri maa shab larimi ka shab mii wora

Kontarata tumtumdiba ka niriba ata duri jirambisa ka so ʒɛ tingbanni ka so mee na be katiŋa n duri na niriba ata sheba ban duri maa pilila zipilsi zaɣa dozima n nyɛli ka ye jakati zaɣa ʒehi pa bɛ liiga sabila zuɣu.